Etyofa lyokukutumba ndyoka lyalongwa momatalashe gayoolokathana noodhalate dhili pokati kalyo.

Methano ndika otamu monika ehala lyomalandithilo, mpoka tamu landithwa iinima ngaashi , omaapela, omandjembele, omamengo nomakanuwa, opo aantu ya kale yena omalutu gena uukwatya tawu monika nenge tutye uundjolowele nawa .

Aantu ohaya kala pomahala gomalandithilo mpoka hapu kala aamumati yakwata emate ndyoka ya hala okulilandithapo komusamane na otaya popi kombinga yondando halyo nenge taya popi kombinga yongushu yemate .

Methano ndika otamu monika aantu ya yooloka thana, mboka yeli mostola yontumbamoka muna oombiga, uuyaha niikwatelwa yo megumbo, opo ya shiwe ye kiikwathe komagumbo gayo.

Iipundi mbyoka ya dhingoloka oshitaafula ,nuukopi wesipa wuli poshipundi poshitaafula noondjato dhomikoya dhili mosikopa.

Methano ndika otamu monika aantu yeli pehala lyomalandithilo lya andjuka. Moka hamu adhikwa oositola odhindji dhomaludhi gayolokathana.

Methano ndika otamumonika iinima yandulukwa koonyala ngaashi oombete dhokulala ,omatyofa gokukuutumba nuutafula uushona mboka wuli pehala lyomalandithilo.